Matakishopu matatu, maviri acho haasati apera kuvakiwa. Pane Jojo teki rinoisirwa mvura rebhuru. Sora rakaoma zvinoratidza rakatsva nezuva. Nechekuseri kune miti ine mashizha egirinhi.

Sadza riri mundiro yegirazi. Rakabikwa neupfu hwechibage chichena.

Maruva akasvibira ane rudzi rwegirini akatumbuka zvine ruvara rwepepuru.

Sango rine miti yakaoma nesora rakaoma. Rinoratidza kuti rapisiwa nezuva zvakanyanya. Miti irimusango umu haichina mashizha kuratidza kuti yapisiwa. Zvinoratidza kuti inguva yekupisa, nguva yechirimo.

Miti yakasvibira ineruvara rwegirini neimwe ine ruvara rwakasvibira inoratidza yakaoma mashizha, yakareba kuenda mudenga denga. Pasi hapana sora rinoratidza kuti rakatsva nezuva.

Rori ine ruvara ruchena neruvara rwegoridhe kumashure rakamira. Pane miti yakasvibira ine ruvara rwegirinhi iri nechekure.

Mabhanana akawanda kwazvo. Akaibva. Ane ruvara rweyero zvinoratidza kuti ave kudyika.

Kombi ineruvara rwakasvibira irikufamba mumugwagwa wetara. Kondakita wekombi akabudisa musana panze.

Bhazi rakamira pachiteshi. Rine ruvara rwebhuruu nerutema uye ruchena padumbu. Munhu arikufamba achienda kubhazi wechirume. Akapfeka hembe tsvuku nemudhebhe une ruvara rwakasvibira.